Daa puuni ka bi ʒiya bi ʒimi n kɔhiri bin yahiri bin wala leemu nima bin yahiri wulijo nima ka bi ʒiya kɔhira kamantoonsi nima ka bi ʒi daa maa ni n kɔhira bin vari bin vari ka bi kani na ti dara paɣaba ni dabba.

Loori n ʒi ʒili na n ti nyɛ sarati palli zuɣu o nyɛla sarati ŋɔ ka tooni maa ni sirigi ʒili naawuni yuya ka diraiva nim maa yina bi niraba ata n ti ʒinʒiya yino maa yɛla liiga ʒiɛɣu ka bin bala maa mii yɛ neen sabila

Niraba n ʒi duu ŋo bi ʒimi ka paɣa maa wuhuriba o wuhuriba mi ka kompiuta nim tam bi tooni ka bi foons paya ka bi gbubi pɛn nima paɣaba mini dabba madam ŋo o yɛla neen sabila ka o zabiri sabigi ka o nyɛ paɣa ʒiɛɣu

Bihi n ʒiya bi ʒimi ka ŋunbala maa nyaɣi gungoŋ bia sabinli n nyɛo ka yɛ neen piɛla ka so jinjɛm sabinli ka nyaɣa gungoŋ n ŋmɛra gungoŋ maa nyɛla kala piɛlli ka o piri namdi dozim

Doo mini o bihi n ʒiya bi ʒila duu puuni ka diri bindirigu ka bia maa niŋdi niŋdi o baa maa nolini bindira maa biɛla pileet nim ni pileet piɛla ka diriti biɛni bindirigu maa boraadɛ biɛni ka gala biɛni di tamla teebuli zuɣu teebuli maa nyɛla teebuli ʒiɛɣu

Niriba ni zama bi za n zami ka so za bi sunsuuni n tiri ba lahabaya ka bi za n zaya ka pili zipilisi ka shɛba bi pili zipiliti bi yɛla liiga ʒiɛhi ʒiɛhi ni liiga nuɣusu nuɣusu.

Paɣa n ʒiya ka gbaagi o zabiri o nyɛla paɣa ʒiɛɣu ka yɛ neen sabila ka ʒi kuɣu nuɣso zuɣu o ʒila duu ka bin nyurili tam zuɣusaa ka kompiuta tam o sani ka takoro yɛya ka lora ʒɛya lora bibaata